hulitini yineemmoti egennote buminni bilchaattino rosaano doorre hannkinfilee mittu olliinniwoye mittu harann mittoundiinni mitowa hooganna gobbate deerni qophowu deerni fineeninmaassina raseeno

xaaffate mine agarannoutayinni albaafile ofooll hasiissanni korkaatuno woliwinni dagginori ayimmate kaardinoonsa ikkire e ka'eentinni hattenna maxaaffa moorte fultaye gede ayimmate kaarti la anni la anni eesi hasiissame

rosiisatti hayyooti yiinanniti rosiisaano hayyoonsa gadite rosiisatti gararoosse ka'entinni ogimma afidhinetenni danca owaante no darga rosaanote uutanno dandoonna kayooti yaati

rosaanchu qorichinshisihu bedensaanne hakkoe qoricha buuxiha ikkiro nayinkiro dihosanno ho'manti hanna raunsannohonna yannasihe rosannoha ikkanno yaate wi daafira rosaancho ho'manna daawagi aikkiro qorichisa hasiissanno

maxaaffati mitini co'inaati agarxasiissanno yaati baanxire marsini horonsi'na ikkikkinni horonsi'nanni ikorkaatuno maxaaffa callateeti yaate maxaaffa calla ronsi'ne ka'neentinni adhunanni yaatinni hakkichinni saeenna seerunnono

k maxaaffatti mini e'liweete fiidinkeh kuni beettu isira maxaafa woyyaawie haeemmo ii beettira dieemmo hinanna ikkikkinni baalunkurataashshine ka'neentinni hasiroo maxaafa fushshine uuneenna edosi woyyeessi hasiissanno yaate

hasti mine rosa baxxannore woyi minabbaa baxxannore noyakkiro jawaachi hasiissannonsa yaate mootumma la'e kaeentinni jawaachishshe kaeentinni nabbabbaa gedassite kaeentinni dancha guma woyyeessidhagadassite amaal hasiissame lela'nae

layingi rosbirimerosi mine rohonsannihee'ne lawaahshiniyakkiro aanfi gedekkine ronseyakkiro dancha quma maariikkisa dandihinanni qorkaatuno fonqolo fonqolammanni gobboomu deerrikkiho daakira dambetenni diinxaafa hasiissanna

hao maxaaffati mine'numma ikkiro shallaggo nabbaawa hasi'noumma ikkiro su'masi shallaggo anfommootni nbbanbedia eemmiyaarti kuyi daafira shallaggo hasi'noommo yine ka'neentinni maxaaffa ootaarra kullumma yikkiro hakkoye maxaafa hadhooton

rosilaancho rosicho uutanno gedenna rosiisaanote ikkoho rosaanoteh irko uutanni ho'manti yannada towanyo assitannore ohu mootimma woyimma rosu biironna babbaliteewo garini rosu hurrinfhibba baalanti ho'manti annara towanyo assaaseessa

htnnibbanbiyallara kikkisa xasiissanno aanaa borreessanna musile kaasa dasiissanno hakkichiinosaenna maxaafatti minee yitannori maxaafatti minimannoori yitannori assanna qoropha loosu aana husiisi hasiissannani

hayyoolete roseemmoyireqaantinni hayyoolete rosa hasi'rannoh hayoolete buuxa hasi'ranno beetteere akhiro beettere beektino yallaasi mittetinni settete geeshshanno yannara dancha guma loosanna danchu gummiilo hasiissan

rosiisaanchino tenne hedora hedo wore la asiissanno gorkaatuno ooso heedhannohunna lattannoho isi rosiisi garneeti lophitanno isi rosiisi garne kayinnilla isi rosicho aaho binsaakkino dancha rosicho aaho biinsaakkiro danchu gani lophiono

soro konqoltannoete agarre ka'leentinni yanna uyine ka'neentinni kobeetti afiino rosiinsoommore dandiinokka ma geeshsha buuxineta mote damaanne ka'leeltinni rosiisatenna rosiiseeho garinni fushshate qonqoloonsi hakkoe burshate hati

ayoole e'annote ooso buxichu beetti birra efi'ra hooqikaentinni lowo yanna settt yros geeshsha qarramanni miti'manni rosino beetti hakku settetenni ayoolete e yaikkiro dancha guma afi'rannowaata

ini aiwoola hee'ra danchawati hafi'naikkewaanni korqaatno roso rossata hejo heedhee meensanni hinju ajjinonsa lowo oosono yaate kuri oosora goodhe noorira roso dancha uyitannunsa yaate

ma kuyi coira lowo yanna agaadhite kaeentinni dinsara mashalaqqe aatenni owaande aatenni millisa hooggowa ikkiro dancha gumamaare ikkisiisanna dosaano danchu garinidoossara didandietanniate

insa gotta assirate aye rosaano no hashshano barra yitukkinni addi addi rosoo hasiissanno niwaawe nabbabbanni yannansa baala rosoo sayirsi aanna rosu hasiisanno garinni rosanna hasiissannonsi

odaafora ayi rosaanchino osiisaanchu hira hiinota ishiya hajajama yiino yannanni miinorichi assi kaenti meellanni hiinoricho assa kulino garinni ikke daanno hajajama hokumi rosaanshiho noo si'richooti no

yine ka'neentini dange rosu hayyootiwe rosisati hayyooxi yinannihu dange ka'ni akkiro huurrine harata callachikkinni lowo odoo lowo hedo rosaanota cu'mishishanna affiyokki rafisa hasiissameate

mittu manchi fuleewu bolasi afanna fulino golinni looso loosanna looseeyo golinni mannaho dagate owaanti hasiissanno daafira fulino golino noo bayichino loosanno bayachino xaada hasiissanno yaati